agunna sagalete mini yinanni boyite duuchu manni e e sagale callahoroonsi're agannore hidhikkinni fulara dandaannohonna duuchu manni e e agannore callahi age duuchare assi're fulara dandaannu mineeti kuni minino roore yanna quchummate afamanno

hidhanna hirate mereeshsha yinanni woyite addi addi suuqqanni mittorichu wa mittu manchi fa'ninote wiinne woy maamaru gutu maamari gamba yee fa'nino suuqenni marre mittoricho hidhinanni woyite qixxeessinoonni bayicho hidhinanni anna herranni ahakkoye hidhanna hirate maamaraati yinanni

maga'note mini fayinaansete owaante yinanni woyite mitte ortodokisete amma'no harunzaamo maga'nitanno bayicho e'anno se eo woy hattono afidhanno jiro bikkidhanno gara fayinaansete owaanteeti yinanni

burwoxbura woxe yinanni woyite mittu manyi wolu mannira woy dijjiitaale baatooshshe baatannoha ikkikkinni ankanoho woxe mitto baatooshshe baatate mulenni aati ka'lannoha ikkenna hattono mitto duummicho hidhinoonnihura honilymete hidhanna hira hayyo woynshinikkinni anga noha fushshine uyinanniha bura woxeeti yinanni

onilayine hidhanna hirate hayyo yinanniti mitte baankete apilikeeshine giddoonni hinge baatooshshe baante hasiisino uduunne mini heedhenni hajajcine hakkohe uduunne ti'iuduunne shiqishshanno uurrinsha sokkeennasi minesi hee'renni adhiha ikkiro onilayine hidhanna hirate hayyo woonshitino yinanno

minenna biirote uduunni daddalaano minenna biirote uduunni daddalaano yinanni beete tini daddalaano biirote uduunne woy uminsa loosse woy wolewiinni hidhite gittonni addi addi eo afidhe birro massite hirtannoota hatte biirote uduunni daddalaano woy mini uduunni daddalaano yine woshshinanninsa

gobbaadi daddali biironna woxu soorro kosqe gobbaadi daddali biironna woxu soorro koske yinanneti gobbaadi daddali mitte gobba wole gobba ledo daddaltanno daddalo ikkenna lamente gobbaha gamba assine mitte biirrura loonsanniwa biirote yiniro woxu soorro koske yinanneti kayanni te'ee gobbaati soorrirannowa mitte lamente gobba woxe worroonniwa koskete yiin

bnbaankete apilikeeshine yinanni beete atti addi baankete looso ha'rinsho ikkito akatasenna suudese hiikko gari kalaqantinoro woy gittosenni hiikko garinni horonsi'nanniro kultanno apilikeeshiineeti

dehidhanna hirate mereeshsh yinanni woyite mitte dikko diddo supermaarkeette butike hattono wole agisoonna hirranniwa hakkoe gamba assine hidhanna hirati mereershaati yinanniwaati

hoteelehoteelete yinanniti addi addi wosini mare fooliishi'rannowanna quchummate giddo duhuchu danni sagale woy mitte gobbata buddu sagale ikko hattono atti addi manchu hasiirisiinosi sagale mare yitannowanna hidhannowa hoteellete yine woshshinanno

dakisiyoonete dikkubba yinanni beyite lawishshaho mitte daashini baanke umisa jiro ikkitinota woleho dbeehachi afi'ranno gede umisiha wora qata uyituro hakkoe akisiyoonete dikkooti yinanni

bura woxe bura woxe yinanni woyite mulenni wole duunnichira soorrate kaayo afi'rinoha ikke kuni buru woxino addi addi qarrira mulenni tidhatenna tidhote lowo geeshsha horo aannohanna hattono wolere assi'rate mulenni wolirra soorrate kaa'lanno

bura woxe yinanniho kuni buru woxi anga nooha ikke wollu uduunnichira soorrate woy wole uduunnicho mulinni hidhate horo afi'rinoho na hattono wole horora assi'rate jawa geeshsha kaa'lannoho

kaameela hirranni base kaameela hirranni base duucha woyite afantannohu jajjabba quchummara ikkitanna tini quchummano addi addi kaameella afidhinota ikkite duuchu dani dureeyye marte hasidhino kaameela afidhannowa kaameela hirranni base yine woshshinanni

burwoxebura woxe yinanni woyite kuni buru woxi rainokkihu yaa ikkikkinni buru woxi yinannihu mittorito saada hidhate woy uduunni hidhate woy baatto hidhate anga nooha kiirre uyinanniha bura woxeeti yinanni

baankete apilikeeshiine baankete apilikeeshine yinanniweete duuchu dani baanke noona duuchu dani baanke duuchu dani apilikeeshini umise looso giddo afidhinota ama amanti afidhino ilikeshiine baankete apilikeeshineeti yinanni

Kameela hiranni base, kameela hiranni base yaano addi addi dikko dikkirate kameela hidhine woy hirre marre hakkiicho hasi'noonni kameela hoongikkinni hidhinanniwa kameella hiranni baseeti yinanni

hixhanna hirate mereersha y wolu garinni hirranniwanna hidhinanniwa ikke addi su'misino dikkote woy dikki'rate yinanniwaati kuni dikki'nannihuno uduunnicho massinenna woxe massine soorri'nanniwa ikkanna addi addi uduunni noowaatinna addi addi woxu soorro afi'nanniwaati

agunna sagalete mene yinanni beete addi addi agatto shaqqadu ikko moola na addi addi sagalete dani woy shaqqadu sagale moola sagale tima yaanna addi addi woy omolchunni loonsoonni sagale woy buddeena buddeenne loonsoonni sagale atti additinoowa agunna sagalete mine woshshn